dabba ayi ni paɣ' yino n-zaya bɛ zaa pɔbila nangbun' pɔbirigu doo n-zaya ŋɔ ka nu' surigu su o nuu ni ka ye liiga nuɣisɔ ka zaɣ' piɛlli gabi di puuni paɣa maa nyɛla ŋun daai o zabiri m-bahi nyaaga ka di gabi zaɣ' sabila ni zaɣ' piɛla ka do' so zaya nyaɣi baaji sabinli.

Lɔra nim nyɛla din tamya ka niribi ʒa digbuni lɔranim nyɛla zaɣi sabila. kashabi ye liiga din nyɛ zaɣi nuɣuso, ni zaɣi piɛla ni zaɣi sabila. din nyɛ zaɣi nuɣuso shabi n ʒaya ka wuɣi bɛ nuhi zuɣu saa ka pili zipiliti. ka so ʒaya ɔ yela liiga sabinli

Bihi ni ninkurah n nye ba Zan zaya. Be pobila nye pobirisi. ka yino nye ŋun kura, o yela liiga pielli. Doo n zaya ŋɔ ka pili zibili sabinli ka kpa ninkpara sabila ka teegi o nuu bahi. O ye liiga din nye zaɣ' vakahili. Niriba maa ni be sheli polo maa di nyela zaɣ' tankpaɣu ka di tangbani ka kuɣu balibu zeya.

Dabba ayi n bɛ duu ŋo ni yino ʒila kuɣu zuɣu din nyɛ zaɣ vakaɣili ka yino ʒɛ o nyaanga n chɛri o zuɣu o chɛ o la zuɣu kolikoli ka pili zipiligu din nyɛ zaɣ dozim ka kpa ninkpara duu maa nahangbana nyɛla zaɣ piɛla

Loori piɛlli n zaya ka di naɣingbana nyɛ zaɣa dozim zaɣa nuɣuso ni zaɣa piɛlli niriba ata ʒi bɛ nyaanga niriba ayi yela liiga dinyɛ zaɣa nuɣuso ka pobi nyeporigu zaɣa piɛla ka yino ye liiga vakahali ka gbibi malifa ka gba pili zipiligu.

Paɣaba ni dabba n ʒeya n wari waa ka bi ʒe bɛ puuni yela liiga dozim ka so jinjam piɛlli niribaata nyela ban ʒiya n ŋmeri binyara ka so ʒiya n sola chinchini din nye zaɣvakaɣili ka zaɣsabinli gabi di puuni bɛ luɣuli zuɣu tii nyela din zaya ka di vari yina di nyela zaɣdozim.

Paɣa n ʒɛ daangi ni ka duɣu tam koɣa zuɣu ka paɣili be kuɣa maani. Paɣi maa ʒɛ la kuɣu zuɣu ka gbubi saɣ' vuɣili. O sola chinchini ka paɣ' so ʒɛ o nyaaŋa ka tabi o shee. O sola chinchini zaɣ' pielli ka zaɣ' abinli gabi di puuni. Bihi ayi n ʒɛ n baɣ o luɣili zuɣu ka yino yeegi o liiga n zaŋ pa o boɣ zuɣu ka zaŋ o nuu n su o daa diiku ni

Paɣa n gbubi o baa bɛ yili dundɔŋ ni baa maa nyɛla ŋun zinli yina paɣa maa kpa la ninkpara yili za bi nyaanga ka filaawa nima zaya tihi bɛni loori gba bɛni ka bi ti tanti ka di nyɛ zaɣa buluu.

Namda nim n shɛbi shɛbiya di maŋmaŋ nyɛla zaɣ tankpaɣu ka di zuɣusaa nim nyɛ zaɣ ʒiɛhi zaɣ nuɣso ni zaɣ piɛla ni zaɣ sabila ka tana bɛ roba piɛla puuni n do di yaɣali ka katawiya din nyɛ zaɣ dozim do di nyaanga

Tihi ni mori n nyɛ din ko n gili kpɛ ka zoya bɛ di gbuni ka loori ʒɛya ka nyɛ zaɣ dozim tingbanni boɣali n doya ka ko biɛɣu bɛ di puuni ka niraba ʒi katawiya gbunni katawiya maa nahangbana shɛŋa nyɛ zaɣ dozim ni zaɣ ʒiɛ ka do so kanna o yɛla liiga ʒiɛ ka so gba bɛ o tooni o yɛla liiga piɛlli